Pot labolo tye ibut ot moni ot ca tidi yat moni madit tye iteng ot man yo ma tero dano i ot ca yone tidi tidi mo iteng yo-ni tye lum itenge lakucel tye lanyogi ka yaka i but oti kikome tye poto labolo i tenge lakucel tye yat pol bene nen yadi mapol ata nen ki inge ot man.

Yo, yo dyang tye ka wot i yo man dyang ca col tar col tar tye ka wot cito i ka nget pikipiki ot gurufa moni bene nen gurofa ladege aryo ot bati mukene bene tye i teng gurufa amn.

Atudu pii tye i pii nam madit lum mudongo i pii bene tye ka nen ical man

Laco ocung iteng pii madit nam omako jami moni icinge godi bene ti nen i pii man ceng ma tye ka ceto ka poto bene nen pi car pieni caro pii man.

Lapur obino i poto lum tye ka nen yadi madongo bene tye lapur man tye ki kikabo i cinge tye ka wot ki pito kodi kwanyo ki i kikabo ci kiro i poto.

Ngec obutu iteng pii ngecci oyabo wadoggeo matidi iteng pii ti lum ki godi kweyo matar bene nen iteng pii man

Pol yat acel lum mutoka ki dano adek ma gucung inyim mutoka mutoka ma idi bunga mutokani tye ibunga.